issi bitanee huuphiya qanxxidi des. i huuphiya qanxxidi diyo wode huuphiya qanxxisanawu worafaa naagiya asay a matan keehi dari uttiiis.

hattan woottiyoobata guduchchaa malatiyaageta, qooriyaan wottiyoobata, huuphphiyaan wottiyoobata, ii tohuwaan kuushiyaan wottiyoo miigidota malatiyaabata mayuwaa bollan wottiyoo lo"o lo"iyaabata.

maatata nu ayifiyan xeellin beettiyaageeta hachchi gakkanaashin merettidoosappekka xoossi giigissidoosappekka hachchi gakkanaashin kichchibookkona woyikko awuppekka yiidi laamettibookkona bootan de'iiddi mokki kiyida maatata.

Addussa ogiya haahossaa biyogaa, hegeekka oottidi laamettanaassi wolaytta duussay injjettenaan ixxikko oottidi laamettana giidi asa soon oottanaassi woykko asa wugen oottanaassi haakkidi biyogaa.

ba kahankka eridi kooshikko worqqatatunkka xaafi oyqqidi doogettenaadan akeekidi ba kahaa giidon issippe asaa na'ay kaahay diiccana mala oottiyaa akeekaa giyoogaa.

Issi asi ba wodiyaa immidi bawu de'iya wodetuppe harayyo harabbayyo immiyo wodetuppe dummayddi baw diya wodiya immanassi koshshiyaaba ayssi giiko I maaddiyo gishshaaassa, maaddiyabappe issuwa gidiyo gishshaassa.

Hiyyeesatetta laamanaassi bawu de'iyaa hiyyeesatetta laamanassi duretettawu laamettanassi asay ba koyyidobaa dumma dumma sohuwaara biidi haahosa matasa giyaa aybaa biidi laammiyoogaanne ha shammiyoogaanne ya bayzziyoogan asay demmiyo woriyaa, woriyaa giddon asay woxxidi oottiyoobata.

Bollayi gelikko woykko kunddidi toho menttikko he tohuwa efiidi gorppissidi yuuyyida xaphuwa yuuyyidasaa bootawu zaariyogaa I giido dumma dumma xaleta giigissidi miyoga.

Issi issi urayo immeettida A gille gille I woossana mala immettida woosa keettay dees. Hegankka biidi amanerridi Xoossay immees yaattees giidi ba kahan muleera eridi erettiyooga baqqa muleera polo gididi polo Xoossa giddon de'iyoogaa.

Be'ettibeennabaa asi be'ibeennabaa wodee biron ehidobaa biron yiidabaa giyogaa biron yiidabaa maayuwan gidin, caamman gidide kushiyan wottiyoban gidide, huuphiyan wottiyoban gididee, dumma dumma asatettan wottiyoban gidide, keetta giddon wottiyoban gidide, wodee ehidooga be'ettibeennabaa.

Naa"aa gidin naa"appe bolla gidid de'iyaa asaassi shiishshiyo haasayaa. Ikka qassi haniiddi de'iyabaa bessiyogan ayfiyan be'iyogan gidennan haasaya xallan a giddon de'iya qaalata qonccissiyogan cenggurssa xallan qonccissiyobatuppe issuwa.

Oyddiya asay katta miidi issippe corattidi uttana danddayees. Issi uray barkakka uttanaw danddayees. Zan"iyo hiixata, zin"anayyo maaddetiyoobata shemppi ekkidi utti woppu giyoobaa.

Issi keettan de'iya asatanne woykko issi keettan de"iyabaanne qassi dumma dumma heeratun moottatun he heeran de'iya dumma dumma corabata hegeetikka deretetaa woyikko heeran de'iyaageeta.

Mittankka giigees qassi irssassiyaan karetta ayyo de'iyaa meran eranna danddayettees, go"ettana danddayoos. Biiriyankka awu de'iyaa de'iyaa meran a qommuwan qommuwan go"ettiyooga.

Kalttaa, baacca, mashshaa, shigiriya hegeetanne hegeeta milattiyaba hara hara qanxxanaassi woikko cukki olanaassi danddayiyiaaba.

Shemppoora de'iya asa gidinkka mehiyayyookka koshshiyaba. Ikka do'atuppe dumma dumma qohiyabatuppe naagiyaba. Gallassan gidin shemppanaassi qamman gidinkka do'atuppe geemettanaassi asi keexxidoba.

bantta eran giigissiyoobata, hegetikka mittaappe mertiyaabati doosona, urqqappe meretiyaabati doosona, urqqatiyappe meretiyaabati doosona, dumma dummabatuppe merettidi giigidi go''iyaabati doosona.

Uttiyoogaa oydiya qassi deskkiya sinttan wottidi xaafanawu aybbawu danddayiyoogaa qassi aybakko malaata malaa wotanaassi go'ettiyo qeeri qeeri kushiyan oyqqettiya mitaa giigissidoogeeta hegaa giigissiyo sohuwa.

Issi moottaa asaa, issi shooro asaa, issi deriyan de"iya asaa, qassi so asatikka ishantta, michchontta, aayiyoo, aawaa, issippe aqiyaageeta, pe"iyaageetanne de"iyaageeta hegeeta.

Lo'iyaa lo'iya buqurati puulattidaageeti asay ekkidi maadetanaayo injjetiya lo''o buqurati de'iyo sohuwa sohuwa biidi shamanaayo asay danddayoiyo sohota, woykko shamanaayo bayzziyaageti shiishi uttido sohota buqurati de'iyo sohuwa.

Ba wosakettan wossakettan qassi woykko ba soon ba soon ba de'uwan de'uwan xossaa bonchanayo a gittaatetta,a galattiyoga,a wosiyoga appe maduwaa koyiogaa dumma dumma daro ogetura xossaa bonchanayoo appe maduwa koyanawu cengurssan shishiyooga.

Hegeetikka ee birataara birataara gatin kiyiyabata qassi ha'i ha'i wodee ehiidobata oorati wodee ehiidobata eexxiyabatsun gujjikko woykko eexxiyabatun bochikko eexxidi hara oosuwawu maadiyabata.

Bollaara paalliya kafota beni goday mexxidosappe doommidi hachchi gaakanaashin de'iyaageeta. Kichchoosona laamettidikka de'oosona. Sa'aa hano gakanaashin qaaxxibeennaaga.

Wolaytta asay awakko biidi bana loyttanaassi ba bollan gidin ba asatettan wottiyobatuppe issuwa. Ikka ciishshata lo'iya lo'iyaa siileta aybata qassi dumma dumma loyttanaassi oottiyobaappe issoy puulayiyaagaa giyoogaa hegeekka loyttiyo gishshatas.

Gallassan xaalay koshshiyo gishshataassi kattaa koshshees. Hegaassi asay kattaa mees. Guurankka guuraa tukketa mees. Qassi kawotikka koshshiyo gishshataassi asa naassi gididee dumma dummaabatussi shemppoora de'iyabatussi koshshiyabaappe issoy kattaa. Qassi tukkeekka asa na'ay uyidi erido gishshataassi uyiyogaappe issuwa.

Oydee asi be'ibeena meran koyro wolayttan dumma meraan merettidi haranttoy diikki hegaa nu ayeeti dumma dumma oratta meraan merettigidabaa.

dorssay, gawaaray, kuttoy, iin phuuphphuliyaa kuttoti maccageeti addeti, qassi maaxxiyaa miizati, boorati goyyiyaageeti hegeti asaara issippe diyaageeta. godaretti, asaa miyaageeti dumma dumma worakanati kareera de'iyaageeta.

Lammiyaa demmanassi issi urri ba deuwassi lammiya demmanassi qassi ba hiyesatteppe durettettawu kiyanassi yanne hanne miishshaa lamiyogan kattaa yaa haa bayziyogan shamiyogan lamettiyoggaa, lammettiddi ba hiyesattettaa durttettawu lamettanwu asi go'ettiyo ogiya.

Tukkiya mittaa iini qassi dumma dumma avokaadotu mittaa qassi dumma dumma moqotaa, zigaa, zaafiya nu heeran mokkiya miniyabata nu heeran mokki mokkidi beetiya minoy minotettay de'iyobata.

Loohisiyagetuppe haa demiddi loohidagetti hara loobenagetta woyko akekisiddi qonccisanassi, erri benabattaa eraa demisanassi loohiyobbaa.

Issi qopaa ichchidi issi keettaappe kiyiyaagetanne issi qopaa he qopaan hasayanayoo halchchuwaa ekki biyaagetanne qassi issippe shiiqqidi cooratti uttidaageti qopassi zaaruwaa immanawu danddayiidi shiiqqidaageta.

Wolayttan macca asay, attuma asay, qiiba naati, aayoti, aawati laamettiyabatuppe issuwa. Ikka darobatun leemisettes. Darobatun hayyottes. Shukkaariya in qassi boyina darobati de'oosona.

Mashshaa mashshay wolayttan de'iyaa kattaappe issuwaa unccaaa qanxxanaassi maaddees. Unccaa qanxxidi duuxxeenna ixxida golaata qanxxi duuttanaassi liiqissanaassi maaddiyaabaa.

Asa naatussi koshshiyabatuppe issoy luxeta. Ikkay eeyay eran malaa maddees, eranchchaykka guji erana mala maaddees. Akkekibaynnagee akeekka demmana mala maaddees qassi akeekkay de'iyoogekka gujjidi akeekka demmidi harassikka aaxxi immettidi yayneettiya asa gidanassi maaddiyaaba.

Asi eribeenabaa bessiyoogaa qassi siyibenaabakka qassi keessidi xaafidi bessiyoogaa qassi odin woykko asappekka asi siiyid be'ibenaaba tsaafidi kaaqqidi bessiyoogaa.

Baabure giyooge i biyo ogiyaa biidi eqqidi naagidi kushshiya bessidi woykko eqqido sohuwaa biidi gido gelidi awu koshshiya miishshaa qanxxidi koyiyoosaa gakkanayo eesuwaan nuna gattanaayoo danddayiyaabaa.

Kuwaasiya ekkidi issi sohuwa biidi woykko xubbiyabbi de'ena sohuwa biidi hegan yaanne haanne woxxidi kuwaassiyaara kaa'iyoba qassi gediyan go"ettidi bantta maayuwa giggissidi kaaiyobappe issuwa.

Galassan laxayo qamani kawuyo miyobattaa asa na gididde medosatta woyko so mehetta gididde manassi koshiyabatta tama ettiddi mittaa Dotti karttiyobaa.

Tukkiya, gisxxa, kaashamuriya mittay mokkidaage gakkidi ba gakkidoogadan ba kessidoba appe ekkidi miyobata.

Issi biitta issi deretetta erissiyaaba. ikka arunggaade, bicca, zo'o gididi nu biitta erissanassi danddayiyaaba. Itoophiyaa getettiya woykko nu deretetta woykko nu Toophiyo erissanassi dandayiyyabay hegeeta.